Annashuwa yayin girki kamar yanda mu ke gani matace zaune a cikin ɗakin girkinta ko in ce madafa na gargajiya, ta na zaune ne akan ƙaramar kujera daga gefenta kuwa mukan iya ganin teburi akan wannan teburin akwai 'yar mazubi ko mu c roba ce cike ya ke da ruwa acikinta, a gefenta kuwa akwai wata 'yar ƙaramar kujera ko kuma mu ce roba ce da kuma kofi, ga kuma tsumma da kwano akanta, daga gefenta kuwa mukan iya ganin itace a zube a cikin wannan madafar, ga kuma tukunyarta cike ya ke da ruwa, wannan ya nanu mana ko ya na bamu tabbaci ce wa matar a shirye ta ke da ta fara girki ma iyalanta, ta samar ma su abincin da za su ci ya basu da ƙarin jiki da kuma zaman ƙarin ƙarin lafiya a cikin jikinsu, alamu ya na nuna mana ce wa in kaga fuskarta matar ta na cike ne da annashuwa yayin da za tai wannan girkin, ya na nuna ma na ce wa mata ko kuma mu ce iyayenmmu na karkara harma da na birni sukan tashi ne su shiga madafa su dafa wa iyalansu ko kuma su samar ma iyalansu abincin da za su ci, mai lafiya wanda zai ƙara ma su lafiya kuma ya gina ma su jiki, ana nuna ma na ce wa iyayenmmu mata ba sa jin wahala ko kuma nawa wajen tashi su samarwa iyalansu abincin da za su ci, yakan nuna ma na ce wa su wajen girki sukan fi iya samun ma annashuwa saboda su... za su samarwa iyalansu abincin da za su ci ya basu zaman lafiya da kuzari, matar nan zai iya yiwuwa za ta iya dafa ma su shinkafa, tuwo ce, ko kuma taliya kamar yawancin mutanenmu na karkara sun fiye dafa abinci ko kuma mu ce sun fiye yin i tuwo da miyarsu ko miyar kuka ko miyar kuɓewa, ko kuma miyar itatuwa ko kuma mu ce miyar ganyayyaki saboda yafi ba su kuzari da ƙarin lafiya a jikin ɗan adam, sukan tashi su yi girki su dafa wa iyalansu su ba wa kowa ya samu ya ci yanda ya kamata.

Haƙar madarar akuya, Karin kumallo na fannin Afirka. Kaman yanda ak; muke gani, wata mata na zaune a cikin ɗakin dabbobi, tana zaune a kan ƙaramar kujera na itace. Daga gefe, tana ɗaure da jaririyarta a bayanta, daga gefenta kuwa, akuya ce a ɗaure a turkenta, tana kuma riƙe da kwano a hannunta, tana haƙar madara daga nonon akuyan. A lokacin da take samun wannan madara, tana lura da jaririnta dake bayanta, mafi yawancin mutanen ƙauye, suna amfani da madarar akuya a matsayin Karin kumallo. Suna tafasa madara ko kuma su shah aka, ko kuma su ci shi tare da abincin gargajiya kamar tuwo. A wasu lokutan, suna samun madarar daga gonakinsu da kansu, wanda hakan yana temakawa wajen samun abinci me kyau, kai-tsaye daga dabbobinsu. Madarar akuya, tana da matuƙar amfani wajen kiyaye lafiya, tana temakawa wajen gina ji; jiki da kuma kare kai daga cuccutuka. A cikin wannan al’adar, madara tana zama hanya me mahimmanci wajen kula da iyali da kuma tabbatarwa da lafiyar kowa. Matar, tana jin daɗin haƙar madara daga akuya, domin ta ba da sabuwar Karin kumallo ga iyalanta, tana tabbatarwa da cewa kowa daga cikinsu yana samun abin da ya kamata na ƙarin jiki da lafiya. A wannan al’ada, ta haƙar madar, tana daga cikin al’adun gargajiya na ƙauyen Afurka, wanda ke tabbatar da jin daɗin rayuwa da kuma ci gaba da riƙe al’adu na dangi, har ma da na kakanni.

Tsaftace itacen ko kuma mu ce tsaface 'ya'yan itacen mamma da hannu, ko kuma mu ce ɓarewa ko tsince 'ya'yan itacen kawakwar manja ko kuma mu ce mamma da hannu, kamar yadda mu ke gani a cikin hoton mata ne su guda shida zaune su na kallon juna, a tsakiya kuma akwai kwando kuma ke ɗauke da wasu 'ya'yan itacen wato mu ce ƙwalo..ƙwallo kuma iatcen wannan kwakwar manjan a ciki waɗannan matan su na cire fata ko kuma mu ce su na cire ƙwallon 'ya'yan wannan itacen kwakwar manjan ko kuma mamman daga cikin su da hannayensu, kamar yadda mu ke gani matan su na jin daɗin aikinsu su na aikin cikin nishaɗi da ƙwazo, amfanin wannan aikin shine bayan an cire wannan fatar za su adana 'ya'yan wannan itacen mai... mankwakwar manjan ko mu c mamman ko kuma su dafa su domin su samu man manja kenan, wanda zai zama man da za su yi amfani da shi wajen dafa abinci, ko kuma su sayar da shi a wasu domin samun riba, wannan aiki...wannan aikin ya na da matuƙar mahimmanci a al'adarsu, domin shi wannan kwakwar manjan na ɗaya daga cikin kayan abinci ma su mahimmanci a cikin kayan abinci wanda ya ke a cikin kayan abinci girkin yau da kullum, sannan mutanen karkara sukan shuka wannan bishiyan mai... kwakwar manjan in lokacinta ya yi za su je su yanko wannan reshen ita wannan itacen, ko kuma mu ce kwakwar manjan su zo su sa su a gaba, su ɓaɓɓare kamar yadda mu ke gani su ke yi, bayan sun yi za su zo su sassarrafa su a dafa shi sannan in an dafa shi a tace shi a rabe shi a cire wannan totuwa totuwan a raba shi da wannan rariyar da za'a tankaɗe sa ya na nuna ma na ce wa duk wannan a wannan kwakwar manjan ba ta tashi a banza kowanne a cikin wannan kwakwar manjan ta na da amfaninta saboda bayan an cire wannan ɓawon an sarrafa ta an samu an cire wannan manjan a ciki shi cikin wannan ƙwallon ake iya samun ƙananan kwakwa da ake iya cin ta, shima akan sarrafa sa an iya tatsa sa a cire ma ta man kwakwa a ciki, ana amfani da shi wajen shafawa a jiki da amfanin yau da kullum, ɓawon kuma ya kan zamana abun hura wuta ko kuma a cikin ɗakin dabbobi yanda ya kamata.

Amfani da girɓin 'ya'yan itace kwakwar manja ko kuma mu ce ɗaukar amfanin girɓin wannan kwakwar manjan a cikin hoton mu na iya ganin wata mace ta na zaune a kan ƙaramar kujera, ta na aiki da hankali a gaba a gabanta akwai wani turmi mai cike ya ke da man kwakwa, ko kuma mu ce man kwakwar manjan wanda an dafa shi da ruwa a ciki, a gefenta akwai kwano wanda ke ɗauke da 'ya'yan itacen wannan kwakwar manjan da ake cire da aka cire waɗanda...wanda ba'a so, kamar yadda mu ka ga a hoton da ta wuce lokacin da mata su ke tsincesu su ke ware wannan ɓawon to a nan shine bayan an tsinceta an dafa ta za'a tace a cire wannan manjan a cikinta, a hannunta ɗaya ta na riƙe ne da rara wato rariya wanda ake amfani da shi wajen ta ce wannan man kwakwa manjan da kuma raba shi daga cikin tarkace ko kuma mu ce totuwatotuwan dattin da ba'a so shima ba wai ba'a so ba, akwai na ta amfanin da ake yi da shi, hannunta na ɗayan kuma ya na cikin ya na cikin wannan turmin wanda ya ke nuna ma na ce wa ta dafa wannan kwakwan ta niƙe su sannan ta rabe su daga man a ciki, ta na sa hannunta ne ta juya wannan manjan saboda duk wannan datti datti da totuwa-totuwa ko kuma mu ce itace-itacen ta taso saboda shine zai bata daman zata ɗebe shi ta cire wannan garin ta sa shi a cikin wannan mazubi daban ta ajiye sa, a cikinta ya na nuna ma na ce wa inda aka samu wannan tsari na aikin ya na nuna ma na yadda ake sarrafa man kwakwar manja tun daga tushe, wannan itace wacce ake ce ma ta asali kenan, assalinta ba ta da ko an sirkata da wata mara gurɓin wani abu a cikinta, wanda ya zama abu mai mahimmanci ne yau da kullum, musamman a ƙauyuka da birane inda ake amfani da shi wajen girki da wasu abubuwan more rayuwa, ko sayarwa na yau da kullum, ya na nuna ma na ce wa wannan ya na nuna ma na sana'a ce da 'yan ƙauye su ka kama shi hannu bibbiyu saboda ya na zame ma su shine sila ko tushen arziƙinsu, saboda bayan sun gama ta ce wannan man sukan sa shi a mazubi mai kyau su saida su birnika su saida shi sannan su samu kuɗin da za su yi amfani da shi su zo su ciyar da iyalansu, wannan ya zame masu shine asalin tushen arziƙinsa saboda noma tana da albarka acikinta, idan su ka samu su ka sarrafa shi sukan samu su sai abinda za su ci.

Yayin shuki ko kuma mu ce yayin noma kamar yanda mu ke gani wani mutum wasu manoma ne a cikin karkara, a yawancin yankunan karkara noma shine tushen rayuwa ga mutane da dama ko kuma mu ce tushen arziƙi, ba wai kawai ya na ba su abinci ba harma ya na samar ma su da kuɗin shiga, manoma sukan yi ƙoƙari wajen noman kayan abinci kamar: Gero, dawa, shinkafa, wake, ko kuma da masara, kamar yanda mu ke gani wannan mutanen nan su na cikin wannan gonakinsu su na su na yaye ko kuma mu ce su na nome ciyayin da ba su da amfani a cikin wannan gonar, dama kafin a fara shuki ga kuma hanyoyin da mutum yakamata ya bi don cire wannan ciyayin, duk da haka noma ya na da wahala, saboda ya na buƙatar aiki ne tuƙuru da juriya bayan an shuka ko kuma anyi shuki a wannan gonar, yin shayar da amfanin gona ko kuma shuki musamman a lokacin rani ya na yawan cire ciyawa da ƙwari da kan iya lalata shuka, ana iya bayan an nome shi aka cire duk ciyawun da ba su da amfani ana iya fesa magunguna da ke kare shuka da cututtuka... kare shi da cututtuka amfani da noma da al'umma shine noma yana samar da abinci ga jama'a wanda ke hana yunwa da ƙarancin abinci, ya na ƙara tattali da cikin wannan sana'ar na su, sannan kuma rashin isashshen ruwa ko kuma wannan yakan durƙusar da wannan amfanin gonan, sannan ya na taimakawa sosai ma mabuƙata, wasu manoma su na amfani da gonarsu wajen ciyarda marasa galihu a al'umma ko ku ma mukan ce har sukan ciyar da kansu, yayinda za'ayi noma ba haka kawai ake zuwa a fara nometa ba, sai an tabbatar an yaye duk wannan ciyayi ciyayi marasa amfani a cikin waɗannan gonakin an yaye ta an cire ta gaba ɗaya sannan a zo a bita da taki a dinga binta da taki saboda zai ƙara ba wa wannan ƙasar ƙarfi da zai samu in anyi shuka shuka ta zauna yanda yakamata, bayan nan tukunna sai azo a shuka abinda ake so a shuka, akan iya shuka ko wace irin masara, a'a wake, ko shinkafa ko kuma alkama, ko kuma ko kuma dawa, ya danganta da yadda mutum zai yi amfani ko ya shuka abun shi, kamar wake baya ɗaukar lokuta bayan an shuka shi, amma shi kuma shinkafa yakan ɗaukan lokaci kafin ace ya fito ko kuma ya nuna alamu.

Girƃi. Kaman yadda muke gani, wani mutumi yana tsaye a cikin babbar gona, a hannunsa, yana riƙe da wata babbar doya, cike yake da ƙasa ko mu ce yashi, wanda ke nuna cewa, ya tono ta ne a hankali daga ƙasa da taimakon fartanya, domin kada ya ji mata rauni. A gefensa kuma, muna iya ganin rami inda ya ciro doyar daga cikin ƙasa Yawanci doya, tana ɗaukar watanni shida zuwa goma sha biyu, kafin a girƃe ta, manyan doyan dake da igiya iwa ko kuma mu ce tsinka-tsinka, sun fi daɗi kuma suna laushi ga gari. Ana iya amfani da doya ta hanyoyi daban-daban kamar haka. Ana iya soyawa, a yannyanka ta ƙanana, a soya ta da mai ko kuma a tafasa a dafa tare da miya ko kuma a ci shi haka. Ana iya dafa doya, a daka ta domin yin sakwara. Doya, tana da matiƙar amfani ga jiki, domin tana da kuz; ba da ƙuzari, da sinadarai masu amfani a jiki da wasu sinadarai masu gina jiki. A wasu wurare, ana amfani da ita a masana’antu domin yin girkin doya ko wasu nau’o’in abinci. Doya, tana ɗaya daga cikin amfanin gona mafi mahimmanci a yankunan da ake noma ta, musamman ta Afurka da kuma ƙananan ƙudancin Nanjeriya.

Girƃi da adana; adana kayan gona. Kaman yadda muke gani a cikin hoton nan, wani manomi ne a gona, yana ɗauke da cakar amfanin gona a kansa. Wannan, yana nuni ne da cewa, yana cikin aikin girƃi da sikilar amfanin gona, daga gonar zuwa wani wuri, ko dai kasuwa, rumbu ko wurin ajiya. Abubuwa me mahimmanci da ya kamata mu sani na aikin noma, shi ne, yai; wannan hoton yana bayyana mana yadda noma yake tushen rayuwa da cigaban tattalin arziƙi, musamman ga manoma da suke samar da abinci ga al’umma. Idan kun lura, ya fa keƃe kayan nomassa, ya tara su a gefe. Ana girƃi kayan gonan nan, don amfanin na siyarwa ko safara ko wani na amfanin gida. Shi jigilar amfanin gona, mutun yana ɗauke, mut; an; mutun ne ke ɗauke ge; da jaka, wanda yake nuna cewa, yana jigilar kayan amfanin gona zuwa wani wuri nag aba, domin sayarwa ko ajiya. A bayansa kuma, mukan iya ganin korayen shuke-shuke da fili me faɗi wanda ke nuna wadatar noma a yankin. Mahimmancin girƃi da jigilar amfanin gona, shi ne kare amfanin gona daga lalacewa, sauƙaƙa safararsa zuwa kasuwa, adanawa domin amfanin gab, inganta rayuwan manoma ta hanyan samun riba. A wannan hoton, yana nuna mana cewa, mahimmancin noma, musamman girƃi da jigilar amfanin gona, wanda ke temakawa wajen wadatar abinci da binƙasar tattalin arziƙi. Duk han yi haka, duk da haka, akwai biƙatar inganta hanyoyin safarin tallafa wa manoma, domin rage wahalhalun da sike fuskanta a wannan yankin.

Girƃin kifi daga tafkin dake galin na tabi’a. Kaman yanda muke gani, wani mutun ne da ke girƃin kifi daga tafkin da aka gyara. A cikin wannan hoton, ana iya ganin hannayen wani mutun da ke riƙe da wani babban kifi da aka kamo daga tafkin. Kifin yana da laka a jikinsa, wanda ke nuna cewa, an samo shi ne daga ruwa mai laushi ko kuma ruwa me taƃo ko laka. A ta ɗanyen gefen kuma, wani mutun yana cikin tafkin da ke ci; cike da ciyayi na shuke-shuke a gefensa, yana durƙushe a cikin ruwa me laka, yana iya kasancewa, yana ƙoƙarin kamo kyar; ƙarin kifi ko yana amfani da wata hanya don tattara su. Wannan, yana nuna mana irin yadda ake girƃin kifi a wasu yankuna, musamman inda ake kiwon su a tafkin da aka gyara, wato a cikin karkara ko ƙauyuka. Hnayar girƃin kifin da ake amfani da ita, a na tana biƙatar aiki da hannu wanda ke musumin Manama, kifi yana amfani da dabarun gargajiya memakon manyan kayan aiki na zamani. Wannan hanyan, tana da amfani a wurin da ba a da cikakkun kayayyakin girƃi na zamani kuma tana temakawa wajen samun kifi me kyau don sayarwa ko ci. Wannan, yana nuna mana yanda yak;, hoton yana nuna mana cikakken misali na yanda manoma ke kiwon kifi, ke kasancewa wani ƃangare na rayuwan mutane a yankunan karkara yanda ake dogaro da hanyoyin gargajiya na samarwa, samar da abinci, da kuma samun kuɗin shiga da fita na iyali.

Girƃin masara. Kaman yanda muke gani a cikin wannan hoton, mutane ne a cikin gona, mata biyu da wani namiji ɗaya, suna giƃin masara a wani gonakin; a wani gonakin boma na karkara. A cikin hoton, ana iya ganin shuke-shuken masara da suka girma sosai, wasu daga cikinsu suna bushewa wanda ke nuna cewa sun shirya domin yin girƃi, musamman a ƙananan gonaki da ke dogaro da noma. Tsarin girƃin masaran, shi ne, ana cire masara da shu; shukar ta hanyan kakkaƃewa da hannu. Daga nan, ana warware ƃawon masara don a duba ingancinshi na hantsi, ana tattara masarar da aka girƃe cikin buhunhuna don ajiyewa ko kai wa kasuwa. Rawar matar a girƃin, rawar mata a girƃin shi ne, sun taka mahimmancin rawa a aikin gona. Kamar yanda de ake gani a hotuna, inda wasu daga cikinsu ke girƃi, tacewa ko tattara masara. A yawancin al’umma, mata suna da alhakin sarrafa da adana amfanin gona bayan an girƃe ta. Abinci ne, masara na da mahimmanci a yawancin al’umma. Sannan, manoma suna sayar da masara don samun kuɗin ciyar da iyalinsu. Ana girin masara, tana, shi girƃin masaran tana biƙatan haɗin-kai, inda dangi da maƙota ke temaka wa juna. Ƙalubale ga aikin ta kuwa, shi ne girƃi da hannu na biƙatan ƙoƙari sosai, idan aka jinƙirta girƃi, damina ko ƙwari na iya lalata amfanin gona. Hoton, yana nuna mana yanda manoma ke da matiƙar mahimmanci a rayuwar al’umma, kuma girƃin masara yana biƙatar haɗin-kai da juriya. Aikace-aikacen gargajiya kamar wannan, suna tabbatar da cewa, amfanin gona yana da inganci, kuma yana wadatar da iyali da al’umma.

Girƃin dankali. Kaman yanda muke gani, wani mutun ya riƙe da manyan dankali da aka girƃe daga gona. Wannan, yana nuna cewa, ana girƃin dankalin a hanyan gargajiya, inda ake tono su daga ƙasa da hannu koko daga eh kayan aikin noma, kamar fattanya ko faƙi. Tsarin girƃin dankalin, shi ne ana tono dankalin daga ƙasa, bayan ya balaga. Ana cire ƙazanta ko ƙurar dake manne daga jikin dankalin ko mu ce, ƙuran daga ke cikin dankalin. Mahimmancin dankalin, shi ne, yana ɗaya daga cikin manyan abinci da ake amfani da shi a faɗin duniya. Ana iya dafawa, soyawa, ko sarrafa shi don yin gir; garin dankali da nau’o’in abinci daban-daban. Yana ba da kuzari sosai kuma yana da sinadarai masu amfani ga jiki. Ƙalubalen dankali ko ƙalubalen girƃin dankalin a nan shi ne, yana buƙatar a tono shi da kulawa don kada ya lalace. Idan ba a adana shi da kyau ba, yana iya fara ziƃewa cikin sauri, yana biƙatar ingancin yanayi da ajiyan me; iska don ya daɗe. Kaman yanda muke gani a cikin wannan hoton, yanda ake girƃin dankalin a gonaki wanda ke da matiƙar mahimmanci a samar da abinci da kuma kuɗin shiga ga manoma. Wannan tsarin, yana biƙatar jariya da kyau, juriya da kyau, don tabbatad da ingancin amfanin gona.

Girƃin dankali. Kamar yanda muke gani, ana iya ganin wasu mata suna aiki tuƙuru a cikin gona, suna girƃin dankalin Hausa. Wanda mu; ake ce masa dankalin Hausa kuma suna sanyawa a cikin buhunhuna. Wannan, yana nuna yanda, ake girƃin wannan dankalin don ci ko kuma kasuwanci. Lura da wannan gonan, kana iya ganin yanda gonan take ciye da korayen ciyaye, ga sauran dankalin a ƙasa a zizzibe, a yayin suna kan sassawa a cikin buhu. Yanda ake girƃin dankalin Hausa kuwa, shi ne, yana buƙatar kulawa domin kar ya karye k ya lalace kafin kai wa kasuwa. Ana amfanu da sarauta ko kuma fartanya me laushi wajen tono dankalin Hausan daga ƙasa. Ank, ana guji amfani da abu mai ƙaifi domin kar tuban su kar, somin; domin kar dankalin su karye ko su nima rauni da ze sa su ruƃa da wuri; ruƃe da wuri. Bayan an tono dankali, ana tsaftace ƙasa a hankali, a rarraba su bisa girma da inganci domin masu kyau, sun fi samun daraja a kasuwa. Ana barin su su bushe na ‘yan kwanaki don rage danshi da hana ruƃewa da wuri. Sannan, a saka su a buhunhuna, bayan an tsaftace su, ana sanya su cikin buhunhuna masu kyau don sauƙin jigila. Ana amfani da buhunhuna dake da iska, domin kar si yawan zufa da saurin lalacewa. Ana kai wa kasuwa ko kuma ana shirya su ne a kais u kasuwa don sayarwa ko adana su don ci gaba da amfani. Idan za a ajiye sun a dogon lokaci, a sanya su a gurin da ak; yake da iska.

Taimakawa a cikin gona kaman yadda mu ke gani mata mukan gani suke zaune a cikin wani gona aiko cike yake da koriyar ciyayi ga kuma bishiyoyi ƙanana ƙanana a gefensu, daga can gefen kuwa mukan iya ganin ko kuma muce wajen hura wuta, yana nuna mana cewa matan nan zuwan su sun jima da zuwa, idan ka lura da wata macen ɗaya tana riƙe da tsintsiya a hannu, alamu ya na nuna wannan matan magidaciya ce kuma ta na da ɗauke da juna a jikinta, matar ta na da ciki ga ɗayar kuma a zaune itama tana nan sunyi sunyi aiki sun gaji duk a cikin gona, taimakawa a cikin gonai ya na nuna mana ce wa matan su na ƙoƙari ne sosai wajen su taimakawa gona saboda a samu abin dai amfanin gona a cikin wannan, daga gabansu kana iya ganin ko muce kwano a gefensu. ga kuma tukunya ya na nuna mana alamun matannan ba tun yanzu suka dawo ba, sun dawo ne tun da safe dama in har mata za su zo suyi aiki, sukan zuwa ne tun safe su wuni har zuwa yamma kafin su tattara kayansu su tafi, ya na nuna mana sun zo ne da tukanensu sunyi girkinsu, sun gaji sun zauna su na hutawa, shi amfanin taimakawa ko kuma aikin gonan ya na buƙatar haɗin kai ne, mutum ɗaya ba zai iya ba yana buƙatan a taimaka juna don tabbatar da girɓi mai kyau, akwai ayyuka da dama da za ka iya yi a gona don taimakawa kamar shirya ƙasa ana cire ciyayi, haƙa ƙasa da far.. da fartanya, ko kuma galma don tayi danshi saboda daɗin shuka, ana iya shuka iri kowane iri ana saka irin shuka kamar: Masara, wake ko yalo ko kuma rogo, sannan ana iya in lokacin damuna batayi ba sosai ana iya bayarda ruwa ga shuka don tai girma sosai, ana cire ciyayi ne saboda sune suke hana wannan shuken suyi girma kuma suyi kyau, sannan ana shirya kayan girɓin idan lokacin yayi an girɓe wannan kayan amfanin gonan kamar su masara su dawa akan sa su a cikin mazubi mai kyau a tattarasu a kai su cikin birni saboda a samu a siyar a samu kuɗin ab...abunda za'ai amfani yau da go..da...go da gobe, sannan kuma ana yawan kula da gonan daga shigan dabbobi, idan gona ta na da dabbobi ana...ana basu abinci da ruwa da kuma tsaftace wurinsu, ana adana amfanin gona bayan girɓi ana amfanin gonan kaman wake, gero, rogo ko wuraren da suka dace domin tsirrai ta samu ta fita a wajen, mahimmancin taimakawa shine ya na rage nauyin aiki ga manoma, ya na sa aikin ya kammala cikin sauri, ya na inganta ƙwarewar noma da haɗin kai a cikin al'umma.

Mamayar kasa da shuke-shuke da hanyoyin magance su, kamar yadda muke gani gona ce a gefenta kuma ciyayi ne ko guda da alama wannan gona a kankare take a bushe saboda an samu ƙwari da suka tarwasa wannan gonar, ga matakan da ya kamata mutum yace ya samu ko kuma wata wannan matsalar ƙwari ta same shi ga abun da ya kamata yayi ya magance su mamayar kasa yana nufin yawaitar ƙwayoyin cututtuka dabbobi ko ƙwari na kasa da tsirai wanda ke hadasa la lacewa da rabuwar amfanin gonan, nau’okan mamayar kasa da shuke-shuke takan zamo kamar zomo ko kudin zoma waɗannan kananan ƙwari dake shan ruwan ganye suna haifar da bushewar shuke-shuke hanya mafi kyau da magance sui ta ce amfani da ruwan tafarnuwa ko kuma man darɓejiya sannan akwai ɗayan ƙwarin masu hadasa duhun ganye da bushewa ana iya amfani da magungunar gargajiya ko kuma shima man darbejiyan dan ya rage su, banda waɗannan akwai kuma wasu ƙwarin suna nan kanana baƙaƙe wanda suma suna cin ganye ko kuma mu ce masu suna cin shuke-shuke suna barin ramuka ana iya amfani da fesa ruwa mai tafarnuwa ko kuma sabulu don hana su ko kuma maganin kashe ƙwari, akwai hanya kuma bayan haka kuma suna kara sa cututtuka ruwan tsatsa ko kuma nau’in cuta da ke hadasa, wani nau’in ruwa ya wasa a ganyayyakin ana iya kawar da shi ta na hanyar fesa wannan ruwan ko kuma shire kanyan da suka kamu, wannan ƙwarorin ko kuma cutar kwari sukan tarwasa cikin wannan gonar su hana shi girma kuma su hana shi samun abun da mutum ya kamata ya samu, dabbobi ko kuma mu ce goɗi sukan ci tsutsa-tsutsa ko kuma saba-saban wanda ke cin wannan gonar.

Tsafin habaice mai rikitarwa ko kuma mu ce, tsarin rayuwa mai saka juna wannan ya na nufin yanda dabbobin tsarai ko kananan halitu da muhali ke aiki, dan tabbattar da daidaituwar rayuwa a cikin yanayin misali kamar kudin zuma, ya na taimakawa wajen furei da ga shuka zuwa wata wanda ke taimakawa tsarai su haiyayafa ya yin da tsarai ke tsamar da abinci da iska mai kyau ga saurar halitu A tsari ko kuma mu ce tsarin halitu na canjin yanayi shi ne ya na nuna mana kamar yadda mu ka gani a cikin wannan hoto ya na nuna mana yanda furi mai laushin rawaya mai ko kuma mai launar rawaya da kuma kudin zuma wannan ya na wakinta muhimmar ɓangare ne na tsarin halice muhimman abubuwan a cikin wannan tsarin halitun shi ne shuka da haihuwar tsarai kudin zuma ya na takka mahimmiyar rawa wajen daukan kurar furei da ga wata shuka zuwa wata wanda ke taimaka wa shuke-shukei su hayayafa wannan ya na karfafa nauyuƙan halitu daban-daban kuma ya na tabattar da ruwan zuwar abinci dagantakar tsara da babbobi kuma furei ya na famar da zuma wacce ke, ko kuma mu ce shi wannan kudin zuma ya na samar da zuma wacce ke zama abinci ga kudin zuma. A gefe guda kuma kudin zuman ya na taimakawa wajen hayayafar tsarai wanda ke nuna halaƙar juna mai amfani ga ko wanne bangare muhalli da makopta ganyen da ke kewaye da furan su na nuna ci cikewar ko kuma wannan muhalli da halitu daban-daban da ga kwari zuwa mayar dabbobi masu cin ganyenyenke. Wadannan tsarai su na taimakawa wajen sanar da iska da samar da mafaka ga wasu halitu daidaituwar rayuwa a duniyar tsarai shi ne tsarin halitun ya na da daidaituwa inda tsarai, kwari ko kuma kananan halitu a cikin kasa da yanayin da ke da aiki tare da daurewar rayuwa. Duk wani abu da zai iya hana wannan tsa tsarin aiki ko tsarai'n aiki yanda ya kamata kamar gurba ta muhalli wa sari dazuka na iya hadasa matsala ga wannan tsarai'n. Tsannan shi wannan yanda ake ƙara wannan tsarin halitu ko kuma a ƙara dazuka da gudun daji a na sha, a na tsare duk dazuƙa ya na hana tsarai da dabbobi muhalli dan rayuwa, tsannan ya na kare ruwa da muhalli ruwa ya na da mahimmanci ga rayuwa, a cikin ko wani nau in tsarin halitu. Idan ku wa ruwa ya gurbata haka na iya shapar tsarai da dabbobi da ke rayuwa a ciki. Tsannan kaman yanda kudin zuma ke taimakawa wajen mai haduwar furei akwai wasu ƙwari da ke taimakawa wajen kara tsarai a jikin ai, dejin.

Yin shinge dan saboda a samu kyakyawar girbi ko kuma shuki a wannan gonan mahimmancin ya shenge a gona kuwa shi ne aladun mu na hausa ko kuma mu ce da wasu alummomi idan aka gan mutum ya na riƙe ko kuma mu ka gan wani na miji a cikin gona ya na nan riƙe da lauje, ya na yin shinge a gona hakan ya na nuna mana cewa ya na shirin shuka amfanin gona kamar masara doya, ko dankalin ya shenge ba kawai wata dabarar noma ba ce amma ya na nuna shiri aiki tukuru da kuma tsannin dabaru kula da kasa ga wasu dalilai da ke nuna mahimmancin ya shenge a gona. Na daya shi ne ingatta fitar ruwa da ga kasa yin shenge ya na hana ruwa taruwa a, a saman kasa wanda ke rage yawar ambaliya da tushewar kasa wannan ya na da matakar mahimmanci da amfani gona da ke bukatar kasa mai kyau kamar doya ko rogo na biyu ana ingatta girmar tsirar shuka kasa mai laushi da ke cikin shenge ta na bawa tushin tsirai damar zurfafa cikin kasa dan samun ruwa da tsinadarin abinci masu gina shu masu gina shuka wannan ya na ƙara lafiyar shuka da habaka amfanin gona na uku ya na hana rugujewar kasa shi ne wato yin shengen ya na rage saurin ƙwarewa ko kuma kwa ƙwaraya kwa kwa kwarariyar ruwa wanda ke, hakan ke hana warkewar kasa da asarar tsinadarin da ke ƙarawa wa shukar girma wannan ya na matukar amfani mu musamman ayankunan da ke da gangarin kasa. Na hudu kuwa rike dan shi da lokacin rani a wurare da ya ke fama da kwari ko kuma shinge na taimakawa wajen rike ruwa a cikin kasa dan tabattar da cewa amfanin gona kamar masara da dawa suna samun isheshun ruwa dan girma da kyau Na biyar ko shi ne, kara inganta kasa tsarin shinge ya na ba da dama tsakin ko kuma da takkin zamani ko na gargajiya ya haddu ne da kasa sosai wanda hakan ƙe kara wadata kasa da tsinadarai masu amfani ga shuka. Na shida kuwa saukaka ma shaukaka ko kuma ya bar ciyawa amfanin gona da ake shuka a kan shinge su kan fuskanci ƙarancin ciyawa saboda tsarin ya na hana cigaban ciyawa da ke hana girman shuka ya na taimakawa girman amfanin gona, wasu amfanin gonan kamar doya, dankalin turawa da masara sun fi girma ne da kyau a kan shinge saboda su na bukatar kasa mai laushi dan tushin ya bun kasa idan a ka gan mutum ko kuma manomi ya na shinge a gona ya na nufin ya na shirin shuka dan samun girbi mai albarka ko dan samun girbi mai alko kuma masara ce doya ko dankali mai shinge ya na da matukar amfani wajen bun kasar noman zamani tabbatar da abinci mai da kuma ƙara lafiyar kasa domin noma mai daurewa.

Iyalin yin girbi da zamu ce, yayin yin shuƙi kamar yanda mu ke gani a cikin wannan hoto wani wasu maza ne su ke zaune a jikin wani bango, wani gida su na, su na zaune ne sanye da wani daya mutumin, ya na zaune ne tsanye da jan riga ina rike da ganyer bishiyar manja ya na tsarafa shi dan yin sinsiya da wasu kayayakin gargajiya a gefen sa, wani mutum ma, ya na zaune ya na gudanar da irin wannan aiki idan a ka duba su za ka gan su, su na cikin farin ciki da amnashuwa yayin da su ke wannan aikin wannan irin sanaa, ta na da matukar mahimmanci ga mutanen kankara wadanda ke amfani da albarkatu da ke cikin muhalli dan yin abubuwan amfanin gida. Sai tsiyoyin da su ke tsarafawa ana amfani dasu ne wajen share gida far farfajiyoyi, da kasuwani. Hakan kuma ya na yin wasu kayayaki kamar taburmai kwando da fifike dan yin iska wanda ke da war ko kuma mu ce da wanda ke da matukar amfani war ya ke bada iska wanda ke matukar amfani a gidajen mutani daya, da ga yawancin mutanen karkara ko kuma mu ce ga yawancin mutanen kankara wannan aiki ba kawai sana'a ba ce, amma hanya ce ta samun abun dogaro su na sayar da kayayaki da su ka tsarafa a kasuwani dan samun kudi da kula da iyalen su sana'ar ta na tafiya da ga zamani zuwa zamani inda iyaye ke koyar da ƴaƴar su domin su cigaba da wannan sana'a ta gargajiya, al'adun mutane kauye su na matukar rike sana'ar su tun da ga iyayen su har ma da kakannin kakanne. Ta haka ne su ke samu su kula da su su da ƴaƴan su, kudaden makaranta da sauran biyan bukatan da su ke yi shi ya sa ba sa tabba wasa, da sana'an su ko kuma al'adan su da iyayen su, su ka basu ko kuma su ma su ka ga gada tun kakannin kakanni sana'ar ta na tafiya ne ko kuma in ce su na sayar da kayaki su ka tsarafa shi a kasuwa su domin su samu, su ciyar da iyalen su ga wa yawancin mutanen kankara wannan aiki ba kawai sana'a ba ce, amma hanya ce ta samun abun dubarau. su na sayar da kayakin da su ka, su ka tsarafa a kasuwani, dan samun kudi da kula da iyalen su sana'ar ta na tafiya da ga zamani zuwa zamani inda iyaye ko koyar da ƴaƴan su domin su cigaba da wannan sana'ar na su ta gargajiya bayar ga samun kudin shiga wannan aiki ya na kara ɗanƙon zumunci a tsakanin mutane. Yayin da su ke aiki tare da su, su suna hirar rayuwa suna dariya ko kuma su na jindadin kasancewa tare farinciki da suke nuna yanayin wannan sana'ar ya na tabbatar da yani cewa amfani da batsira da hanu wajen ƙera wani abu ma amfani ya na kawo gamsuwa, da jindadi tare da tallafa wa al'adu da tatallin arziki.

Yanayin kasuwa bayan girbi a cikin kasuwa da ke cike da hayaniya an muna iya gani mata biyu su na tsagunne a gaban tsarin dankalin turarwa ko kuma mu ce dankalin hausa da aka girbe kwanan nan. Su na jera shi ne dan sayarwa ana iya fahinta cewa bayan a girbe amfanin gona manoma kan tattara su su kan, ko kuma su ka, su kai su kasuwa inda ake sayarwa, ga masu bukata daya da ga cikin matan, ta na zubar da manyan dankalin hausawa wanda ke nuna yanda masu siya ke fifita girma da inganci kafun su siya idan mu ka lura ko mu ka gani a cikin wannan kasuwan ta na nunawa bayan an kawo ta ko kuma an kawo ta a nan adana da ga kauye an kawo ta kasuwan birni an zazage ta a cikin buhun, sanan a ka kasace kashi-kashi, inda duk mai zuwa, siya zai zo ya zaba iya nawa wanda ya ke so ko kuma a gaya masa, kudin wannan kashin in yana so ya biya da idan kuma mu ka gani masu siya su na da damar da za su zaba kayan amfanin gona da suka fi so domin su samu abunda ya dace da bukatun su a kusa dasu, na kan iya hango babur a gefe wanda ke iya kasancewa mallakin dan kasuwa ne ko kuma kayarwan da ya kawo kayan da ga gona ko kuma wani mai tsaye da zai kai kayan gida. Wannan ya na nuna mana mahimmancin tsukuri da kasuwanci musamman wajen kai kayan gona da ga gonaki zuwa kasuwa da kuma da ga kasuwa zuwa gidaje wannar yanayin kasuwar yana nuna yanda damkalin hausa, ke wuce wa daga gona zuwa kasuwa inda masu siyarwa da masu siya ke ma'amula dan tabbatar da cewa sabbin kayan abinci sun kai ga masu bukata hakan kuma ya na nuna mahimmancin rawa da mata ko kuma rawar da mata ke takawa a kasuwancin kayan gona kasancewar su kasancewar su ne ke da al'hakin sayarwa, ciniki da tabbatar da samar da abinci a cikin al'umma. Kasuwa ba kawai wurin kasuwanci bane har ina yau, wurin mu'amala ciniki da bunkasa tattalin arziki wanda ke taimakawa wajen inganta rayuwar manoma da ƴaƴan kasuwa. Ya na nuna mana cewa, in sun kai kawo kasuwa za su siyar su samu abunda za su ciyar da iyalen su su saka ƴaƴan su cikin makaranta tsannan su biya wa kansu bukatan yau da kullum. Ya na nuna mana a rayuwar yanzu shi harkan noma ta na da buka, ta na da matukar amfani a cikin rayuwar mu saboda yanshi, in ka rike ta za ta iya zama silantataran arzikin ka.

Maza suna girƃin dankali. Kaman yanda muke gani, maza ne a cikin gona sunkuye cikin wannan ciyayin dankalin. Hanninsu kuwa w; riƙe yake da fattanya, a hoton, mutumin yana girƃin da ko mutanen suna girƃin dankalin a gonarsu. Yana amfani da fartanya don kaƙo wannan dankalin daga cikin ƙasa. Ana iya ganin ganyen dankalin a kusa da shi wanda ke da kore me laushi, alamun cewa, shuka tana cikin ƙoshil lafiya. A yawancin ƙauyuka da karkara, shi girƃin amfanin gona kamar dankali ko rogo, tana da matiƙar mahimmanci, domin su ne abincin yau da kullim na mutane. A wasu yankuna, ana girƃin dankalin a lokacin damina ko bayan ruwan sama, ya sauƙa, domin yana biƙatar ƙasa me danshi don yai girma yanda ya kamata. Shi mahimmancin girƃin dankalin a rayuwar manoma, shi ne yana, abinci ne me gina jiki, dankalin yana ba da kuzari, yana ba da ƙarfin temaka wa jiki. Shi ribar manomar kuwa a nan, su ne, manoma na, manoma da ke noman dankali, sukan sayar da shi a kasuwa don samun kuɗin ciyar da iyalansu da ma kansu. Shi amfanin gona, musamman a karkara ko ƙauyika, yawancin mutane, sun dogara ga aikin gona don samun abincin da za; za su rifa wa kansu asiri. Su shukin ko kuma girƃin dankalin, ba ya buƙatan na’urori masu nauyi, ana iya mafani da fartanya ko kuma a girƃe su da hannu. Wanda ake girƃin dankalin kuwa, shi ne, ana jira har sai ganyen dankalin ya soma bushewa wanda ke nuna cewa, shi dankalin sun shirya girƃi.

Mu; murz a manja ko kuma mu ce, murza man kwakwa. Kaman yanda muke gani, wata mata ce ta bayyana a cikin tsakiyan wani ko; wani babban rami ko kuma mu ce wani waje haka “as” keƃantacce a zagaye. Wannan, yana nuna mana hanyan mata ne ko kuma hanyan amfani da gargajiya ta niƙa manja, inda wata mata ke amfani da hannaye da ƙafafuwanta, dan takawa da murza man kwakwa manja a cikin babban rami ko kwano. Wannan, hanya ce da aka fi amfani da ita ƙauyuka, musamman a Afirika ta Yamma da Kudu Maso Gabashin Asiya, inda ake noma da sarrafa man kwakwa manja sosai. Abubuwan da a; yake ko kuma da yake gudana a nan, shi ne, sarrafa manja da hannu, yana nuna mana yadda matar, tana amfani da hannaye da ƙafafunta don murza man kwakwa manjan, domin fiyar da mai. Hanyan gargajiya ta cire man, shi ne, wannan hanya tana biƙatar ƙarfi da aiki me yawa. Kuma, ana amfani da rami ko babban kwano a matsayin injin matsawa. Tsarin tafasawa bayan an gama murza man kwakwa, ana dafawa a cikin manyan kwanguna don ware man daga ruwa da datti. Ajiya kuma a cikin kwanguna, ana zuba man da aka tace cikin manyan kanguna, baki, don ajiye da kuma sayarwa a kasuwa. Sana’ar ƙauye ce, wannan babbar sana’ar ƙauye ce, wannan hanya ce da ‘yan kasuwa da manoma a ƙauyika ke amfani da ita dan samar da manja, domin sayarwa ko amfani a gida. Wannan hanya, tana biƙatar aiki mai tsanani, amma tana temaka wa ƙanana na matsakaitan manoma.

kaman yanda muke gani wannan yana nuna mana cewa karin kumallo a cikin kai cikin karkara kaman yanda muke gani wannan yana nuna mana cewa mata ne take zaune a cikin gidanta kuma muce a cikin madafarta na gargajiya na ƙauye tana zaune ne akan wata ƴar ƙaramar kujeranta tana amfani da hannoyinta kuma don dafa abinci na gargajiya wasu muhimman abubuwan da muke iya gani a cikin wannan madafar nata na gargajiya su ne tsarin dafa abincin ta a waje take yi matar tana girki ne a wajen gidanta mai yiwuwa tana amfani da murhu na itace ko wuta a ƙasa wanda ya zamana ruwan dare a ƙauyuka idan muka gani mata ce tana shirin yin girki ko kuma mu ce yawanci akan kiran da wai wutar daka ko kuma murhun laka wannan hanya ce mai inganci a ƙauyuka saboda tana ajiyar makamashi kuma tana amfani ne da itace ko ƙwai a matsayin man girkin amfanin man kar amfanin ko kuma muce tukunyar laka akwai tukunyar laka da ƙarfe da aka ajiye a ƙasa da kuma kan murhun wanda ke nuna ana girkin abinci daban daban lokaci guda muhallin ƙauyen shine a bango akwai gidaje da ake gina aka ko kuma aka gina da laka ko tubali tare da rufin katako ko kuma ko na talakawa wanda ke nuna al'adar zama a ƙauye tufafin gargajiya matar tana zaune ne da matar tana sanye ne da kaya ko muce tufafin gargajiya da zane mai layi da riga mara hannu tufafin masu sauƙin sawa don ayyukan yau da kullun yanayi na ƙauye yana iya muna iya ganin bishiyoyi ƙasa busasshiya sauƙaƙa kayayyaki wanda ke nuna rayuwar dogaro da kai a ƙauyuka wannan hoton yana bayyana mana kyawun rayuwan ƙauye inda mutane ke amfani da hanyoyin gargajiya wajen girki da tafiyar rayuwa cikin kwanciyan hankali yana ce mana nuna mana yanda yake gidajen ƙauye da ake gina ne da tubalin laka ko ɓullowa saboda haka matan ƙarkara su kan tashi ne da cikin sanyin safe su tashi su nema wa iyalan su abincin da zasu ci domin su samu kuzari da lafiya a jikinsu yana nuna mana hoton nan yana wakiltar kyakkyawan salon rayuwan ƙauye inda mutane ke amfani da albarkatun da ke kewaye dasu domin tafiyar da rayuwarsu wannan yana nuna darajar rayuwar mai sauƙi cike da al'adun gargajiya da zumunci yana nuna mana cewa riƙe al'adun mu mahimman abubuwa ne na yau da kullun

Kaman yanda muke gani a cikin wannan hoton, wata mata ce ye; sanmiyo a cikin gidanta ko in ce a cikin kicin ɗinta. Wannan kicin ɗin, mukan iya ganin rashin tsaftan wannan wajen, saboda dik ak cike take da ciyayi. Wannan matan, ta hura ice, ta hura wuta, yana ci balbal-balbal, ga murhu ta ɗaura tukunya a kanta, ta ɗau tsinke tana garbaya wannan cikin tukunyan. Kaman yanda muke gani, matar kuma, ta ɗan durƙusa kuma goye take da ɗanta a bayanta. Wannan, yana nuna mana cewa, mata suna da ƙoƙari da hazaƙa duk inda suka samu kansu. Ta fito ne tana ƙoƙarin samar wa iyalinta abincin yin; yin da za su samu su ci, su samu kuzari a jikinsu. Duk da cewa, ga yanayin wutan yana ci yanda ake so, kuma yana fitad da hayaƙi, ga goyo a bayanta. Be hana ta yin girki ba, don samar wa iyalanta abincin da za su ci. Yawancin mata a karkara, suna da ƙoƙari da ƙwazo wajen tashi da yin girki ma iyalansu. Ko da a wani hali sike, sukan yi ƙoƙari da sun taso, sun yi girki ma iyalansu. Wannan, yana nuna mana cewa, matan karkara, ba su zauna haka nan ba, da sai an zo an musu. Sun fi ganewa da duk wahala, su yi aikinsu su da kansu, ba tare da wani ya temaka musu ba. Wannan, ya nuna tana da ƙoƙari da hazaƙa da samar wa, samun, ta samar wa ‘yan uwanta kuma in ce danginta, abinci me lafiya, me gina jiki.

Ba abinci, ga mara ƙoƙari. Kaman yanda muke gani a cikin wannan hoton, yana nuna mana wata hanyar noma na gargajiya, inda mutumin ke shuka amfanin gona da hannu, ta amfani da fartanya. Wannan hanya, ta shhara, musamman wajen shuka rogo, doya, dankali da masara, musamman a noman gida ƙanana. A da da, kuma kaman har yanzu, a wasu yankuna, wannan hanya ita ce tushen samar da abinci wanda ke nuna mahimmancin ƙoƙari da juriya a rayuwa. Kaman yanda kuka gani a cikin n; gona, akwai wata koriyac ciyayi, kuma mutumin nan yana nuna hazaƙa da ƙoƙari wajen yinamfani da am; ai; kayan aikinsa. Matakin da za a bi, kamin a shirya sun, shi ne ana fara aikin shuki ne da gyaran ƙasa. Manoma sukan jirkinta ƙasa da fartanya ko a dafa dan tai laushi, kuma ta dace da shuka. Na biyu, haƙo rami, bayan an shirya ƙasa, manomi yana durƙushe yana haƙa ƙananun ramika a layi, wanda ake biƙata don shuka iri ko yanka. Akwai hanyoyi daban-daban na haƙo rami dangane da irin amfanin gonan da ake shukawa. Shi shuki, wannan mataki ne, ana saka irin amfanin gona a cikin ramin kamar haka. Idan rogo ne aka shuka, ana saka yankan bishiyar rogo a cikin rami. Idan masara ne, ana ziba irin a rife da ƙasa. Idan doya ce, ana saka wannan girƃin doyan dan, aci; me kyau a cikin ƙasa. Yana da kyau a dinga ba da tazara tsakanin tsire-tsirrai, don su samu sarari su girma sosai. Wannan, yana hana cunkoso da kuma sauƙaƙa girƃin amfanin gona. Ana iya gyara gonaki da cire duk wasu ciyayi da za su gurƃata wannan gona. Kuma, Karin maganan ba abinci ga marar ƙoƙari, yana nufin ba komai za ka samu a sauƙaƙe ba. Se ka tashi ka yi ƙwazo, ka samo ma kanka.

‘Ya’yan itacen manja da bishiyoyinsa. Yadda muke gani a cikin wannan hoton, yana nuna mana noman manja yana da matiƙar mahimmanci ga tattalin arziƙi da rayuwar yau da kullin. Babban gonan da ke cike da bishiyoyin manja, yana nuna yanda ake noman waɗannan ‘yan; ‘ya’yan itatuwan sosai. Ja da ruwan da rawaya, ‘ya’yan manjan da ke ƙasa, sina nuna cewa sun nuna kuma sun shirya, don sarrafawa. Mahimmancin a nan, shi ne yana ƙara tattalin arziƙi. Manja, yana samar da ayyukan yi, yana tallafa wa manoma kuma yana da babbar rawa a kasuwanci na duniya. Yadda ake sarrafa shi kuwa, kaman yanda muke ganin sa a hotunan baya da sika wuce, ana girbe ‘ya’yan itatuwa a matse su. Sannan, a tace su domin samar da manja da ake amfani da shi a abinci, kayan kwalliya da kuma makamashi me sabintawa. Ana amfani da shi a cikin man girki, sabulu, kayan gyaran fata da kuma man fetur me sabintawa. Shi kallo, ko kuma mu ce kallon muhallin da muka yi, manyan gonaki ne yana iya hadda sarewan dazuka. Amma, ana ƙoƙarin amfani da tsarin noma me ɗorewa, domin kiyaye dazuka da rayuwad dabbobi. Manja, yana da mahimmanci da yawa, amma ana biƙatar a noma shi cikin hanyar da ba za ta cutar da muhalli ba. Kuma, mu tabbata cewa, wannan manja, za ta ƙara lafiya da kuzari a cikin jikin ɗan Adam. Saboda yana temaka wa jikin mutun, kuma yana ba shi sinadaran da ya kamata ya bayar.

Kamar yadda muke gani, wannan ƙwallon kwakwar manja ne wato kamar yadda muka gani a hoton da ya wuce yana nuna mana bayan an samu wannan kwakwar manja, an samu aka sarrafa sa, an dafa ta aka tatsa aka cire wannan man manjar da ya fita a jiki. So ƙwallon shi ma yana da matuƙar amfani a jikin wannan kwakwar manjar ba abin da bayi da amfani a jikin wannan abun. Kamar yadda kuke gani shi bayan an gama cire wannan kwakwar manja aka samo aka bar wannan ƙwallon ta bushe. Bayan ta bushe za a nemi abu da za a bubbuga ta a fasa shi, in an faffasashi a cikin wannan ƙwallo ƙarami da kuke gani ana iya samun kwakwa a cikin ta, shi kuma wannan kwakwa shima yana da amfani matuƙa a jiki. Bayan an faffasa an cire waɗannan kwakwan da yake ciki shi kansa ɓawon tana zama abin abincin dabbobi ko kuma shi ma ana sarrafa sa ta zama wani abu daban. Bayan wannan kwakwar shima an same shi ana amfani da shi da irin na’ura na ma tace matse mai don shima ana samun a fitar da man kwakwar a ciki. Sannan shi kwakwar kanta ana iya cin ta man ana iya shafawa a jiki da sauran abubuwan amfani da shi. Wannnan yana nuna mana cewa duk abin da ya dangana da wannan man ko kuma mu ce ƙwallon kwakwar manja ba abin shi da bayi da amfani a jikin ɗan adam da kuma samar da ci gaba da sana’a a rayuwar ɗan'adam ko kuma mu ce rayuwar manoma na yau da kullum,

Mata ce zaune ko kuma mu ce sanye da kaya baƙi da zane a jikin ta, a gaban ta gefen ta kuwa muna iya ganin kwano cike yake da kwakwar manja, a gaban ta kuma muna iya ganin turmi ne sheƙe take da man kwakwar manjar, hannun ta riƙe yake da rariya ko kuma mu ce abin tata gefen ta kuma kwano ne ana tacewa ko a cire wannan datti-datti mara amfanin. Kamar yadda muke ga a cikin wannan kwanon da wannan kwakwar manjan a cikin ta sai da aka dafa ta aka sarrafa aka cire wannan datti-dattin acikin ta, abin da ya ke gaban matar kenan muke gani. An riga an dafa ta tana ƙoƙarin rufe wannan datti ko kuma mu ce wannan totuwa-totuwa mara amfanin a zuba ta a cikin wannan robar, shi kanta wannan totuwar tana da matuƙar amfani don komai na jikin wannan kwakwar manjar tana da hanyar da za a sassarafa shi. Shi kanta wannan man bayan ta gama tacewa ta banbanta shi, man ana iya tace shi a sa shi a mazubi masu kyau ana kaida su kasuwa ana siyarwa ko kuma ana kai birnika har ma da ƙauye. Wannan ya zama shine silar tushen arziƙin manoma da ke wannan karkara ko mu ce ƙauyuka. Suna yin suna shuki suna wannan aikin kafin su samu abin da za su ciyar da kan su kuma su ciyar da iyalan su. Wannan har wannan sana’a ta zama masu babbar sana’a a cikin wannan ƙauyuka. Sannan ita kanta bayan bayan wannan ƙwallon an faffasa ta, tana zama sila ta hanyar da za a dinga bawa dabbobi domin amfani da kayan abubuwan ko kuma ita wannan asalin man ana iya girki da ita, ana iya shafawa a jiki da sauran amfanika daban shi ya sa aka ce noma tushen arziƙi.

Tacewa ko kuma mu ce sarrafa wannan man kwakwar manjan. Kamar yadda muke gani mata ce ta bayyana a zaune cikin tsakar gidan ta, tana zaune ne akan kujera tana tace wannan man kwakwar manjan. Ga turmi da take amfani da shi da rariya a hannun ta wannan yina nuna mana wata hanya ta gargajiya da ake amfani da ita wajen tace mai don ya zamamai tsabta kuma mai inganci kuma mai inganci. Matakin da ake bi kafin a tace wannan man kwakwar da hannu: Na ɗaya, girbi da shuka kwakwar ana tara ‘ya’yan kwakwar ne girbe sai a busar domin su yi laushi. Ana cire ruwan-ruwan kwakwar sannan a saka ‘ya’yan cikin tukunya don dafa su. Bayan an dafa su ana tafasa kwakwar har sai ta yi laushi sosai, bayann haka ana murƙushe ta a cikin turmi ko ta amfani da injin murƙushi murƙushewa Tacewa da ware man ana zuba wannan haɗin a cikin turmi ko mazubi, ana amfani da rariya don tace ɗanyen man kwakwa daga sauran tarkacen kamar ɓawon kwakwa da sauran dattin shima wannan dattin tana da nasu amfanin da nsu sinadaran. Ana iya amfani da tsummokara ko ƙyalle mai laushi domin tacewa sosai, ana sanya ta ne a mazuubi bayan an tace ana sanya ta ne a mazubi a zuba shi a cikin mazubi mai tabta kamar galan, bokiti, ko kuma ganga ko akwati na musamman, ana rufe shi ne sosai don kar ya gurɓata ko ya samu datti. Hanyoyin shine ana fitarwa birni da ƙauyuka ana siyarwa a cikin kasuwa, ana siyarwa mabuƙata suma kan su ya zama masu hanya ko kuma mu ce tushen arziƙi su samu su ciyar da kan su, su ciyar kuma da ‘yan uwan su.

Kaman yanda muke gani. Muna iya ganin koriyan lanbu cike take da itace da koriyar ganye ganyayyaki, a jikin wannan bishiyan za mu iya ganin wani abu kama da gwanda ko ko za mu iya ce ma ta gwanda ce. Shin gwandannan ta kasu kasha-kashi, akwai asalin gwanda da ake cin ta a mazaunin kayan marmari, akwai kuma shi ɗayan gwandan wanda in kalura dashi ana sarfassne ta hanya daban daban da nau’oi daban daban shi wannan gwandan bishiyan sa daban take kaman yanda yake fita ya banabanta da asalin gwandan da na sani shi wancan gwandan zakaga bishiyan tana tanada wata ƙatuwar falafallen wannan ganyen ganyensa tanada ɗan kauri kuma bata rufe wuri kaman haka anma kaman yanda muke ganin wannan ita ganyen ta ko kuma muce irinma wannan shi gwandan a jikin bishiyar take to wannan yanuna mana alamun cewa wannan gwandan daban take da sauran wanda muka sani sannan gwandannnan tanada matuƙar anfani a jiki saboda tana cikin kayan marmari da ake anfani dashi ko kuma muce akecin yauda kullon tana ƙara lafiya tana ƙara kuzari a jikin ɗan adam mutanen karkara ko kuma ine harda birni sunsamu suna shuka wannan gwandan a cikin gidajensu saboda su sama abinda zasuci sa abin maramai a baki sannan kuma yan kasuwa da manoma sukan sai da shi suma sus a kasuwa saboda susamu abinda zasu ciyar da kansu.

Fere rogo, naga wata mata zaune akan karamar kujera tana tare da wani na miji a gefenta wata kila mijinta ne a gaban su akwai babban tari ko kuma nace tarin rogo ne masu yawa ne a gaban ta, wannan rogon yana bada wani muhimmin tubali da ake amfani dashi ta hanyoyi da dama kuma yana da fa’ida mai yawa a jiki, matan tana rike da ɗaya daga cikin wannan rogon a hannuta kuma tana fere shi da karyawa, rogo yana da fa’idoji masu yawa ga jiki idan aka dafa shi yadda ya kamata yana da wadatacen abubuwan gina jiki wanda ke bada kuzari mai yawa, bugu da kari, rogo yana ɗauke da sinadari na abinci wanda ke taimakawa wajen narkar da abinci da kuma kula da lafiyar hanji, haka nan yana bada muhimmancin vitamin da kuma ma’adanai kamar vitamin na gina jiki wanda ke talafawa ga garkuwan jiki da lafiyar zuciya, baya ga haka rogo na ɗauke da abubuwan gina jiki wanda ke taimaka wajen rage kumara da kuma kare ƙwayoyin jiki daga illa. A takaice dai ciwon na goga yana da muhimmanci sosai a jiki sannan wata hanya ce da yake taimakawa manoma samun abun da zasu amfana dasu da iyalan su yawancin kuma ‘yankarkara sun fi shuka irin wannan abubuwan a cikin gonakin su a cikin kauye da karkara, yanzu wannan da kuke gani zasu faffere ta ne suyi amfani dashi su dafa ta ana iya dafata fari aci ko da mai da yaji.

Hotunan abinci na Karin kumallo, kamar yadda muke gani muna iya kalon abincin Karin kumallo masu kara da kuma gina jiki suna nan da bari mu baku misali kamar ɗaya da nake gani, anan na iya hango wata faranti ce cike take da dambu da ayaba ko da miya, ayaba kwararriya tana da wadatacciya ita vitamin da ma’adanai dake taimakawa wajen daidaitawan wannan hawan wannan ciwon siga da ake ce mata sigar jini ina iya kallan am mata jajjagen kayan miya da kuma an tuttura ta da kwai ga albasu ga kuma ganyayyaki masu kara sina darai a jiki, wannan abincin Karin kumallo an fi samun ta ne a cikin birni, mutan birni sun fi amfani da ingantace da kuma wadatacen kayan Karin kumallo, daga sama kuma ina iya kallon wata taliya ce an sa mata kayan lambu a cikinta ga koriyan tattasai ina iya hango albasa da waɗansu kayan lambu da ake amfani da shin a kara jiki, shi wannan abincin Karin kumallo masu inganta lafiya ana yin su ne akwai irin shinkafa mai launin ruwan kasa da miyan tumaturi shinkafa mai launin ruwan kasa tafi ta fari lafiya saboda tana da sinadarai masu amfani ana iya cin ta da miyan tumaturi tare da kifi ko nama domin abinci mai cikakken ko kuma samun abinci mai gina jiki, sannan ana iya yin doya da miyan kwai ana iya dafa shi ko a gasa shi saboda yana kara kuzari mai ɗorewa.

Anan dai muna iya kallon kaloli ko kuma ince kala daban-daban na abinci ko kuma abincin Karin kumallo, kamar yadda muke gani a hoto ɗaya wata faranti ce ko muce mazubi yadda nake ganin ina kalan jajjagen kwai an jajjaga su da kaya masu gina jiki kamar su tumaturi attarugu, tattasau, albasa aka jajjaga shi da wasu ganyayyaki masu kara lafiya a gefanta kuwa ina iya ganin kaza kaza mutanan mu ina iya ganin kaza gashashiya an gasa an soya ta a gefe daga ganin wannan faranti kai da kanka zaka gan shi gwanin sha’awa a gefen kuma ga kofin ta nan an dama shi da ruwan madara madara ko ana iya dama shi da ruwan zafi ko kuma a dafa shayin gargajiya na ganyan shayi a haɗa ta da madara a haɗa ta da siga a korata a wannan abincin Karin kumalon, daga gefe ɗaya kuma ina iya ganin mata a cikin madafan ta wannan madafan yana nuna mana alamun madafan birni ce mata tana tsaye tana yanyanka abu alamu ya nuna tana shirin aikin Karin kumallo daga gabas daga sama ɗaya kuwa ana iya ganin matar ce tana yanyanka abubuwa tana shirin Karin kumallo kamar su tumaturi tattasai, atarugu da albasa wala’allah tana so tayi dafaduka ce ko ta shinkafa ko ta wani abu, ga ɗaya mata sunkuye da turminta tana jajjaga kayan biya, ga ɗaya itama ta jajjage albas an ta da kaya ana shirin ɗaura ta daga gefe ɗaya muna iya ganin ayaba koriya ana soya ta a cikin mai saboda waɗannan kayan abincin suna kara kuzari da lafiya a jiki.

Tsirai ko kuma muce shuki, nan gona ne shike yake da ciyayi koriya daga gefe kuwa muna iya ganin kasa wani gefe-gefen alamu sun dan bushe, wannan koriya ganyan da muke gani kamar dai a yadda muke ganin ta kamar ganyar wake ne shi wake ana shuka ta ne bayan an gyagyara gonar aka fesa mata taki aka sa mata taki sai abi gunya-gunya a tona ko kuma a haka karamin rami asa wannan irin waken irin dai baya wuce asa mata gwaya bibbiyu a cikin wannan ramin bayan an sata sai a burne ta a dunga bi in kuma a lokacin damuna ne ruwan sama ma ya wadatar zai fitar da wannan tsiran ko shukan in kuma a lokacin rani ne za a dunka bada ruwa akai-akai shi wannan waken yana iya ɗaukan daga kwana uku zuwa huɗu zai fara fidda kai zaka gay a fara fitar da tsiransa da kuma a gefe-gefen sa zaka ga wannan irin waken, bayan haka zai ta girma zai ta girma ana kula da shi ana sharshare gonar ana cire wasu kana nun ganyayyaki ko kuma ciyawa da zasu kawo mu mishi kwari ko cuta a cikin sa, bayan nan shi wake kala-kala ne akwai n ace mata kwana arbain akwai wanda suke kai kwana arbain kafin ta nuna sannan shi wannan waken tana da matukar amfani a jiki don cinta ko kuma amfani da ita, tana kara gina jiki tana bada lafiya da kuzari fiye da yadda ake zato mutanan karkara suna yawan shukin wannan shi waken saboda tana kara bunkasa musu arzikin su a yau da kullum.

Wannan da muke kallo wani bishiya ce koriya shar, wannan bishiyar kana iya ganinta ta kasu ne reshe-reshe sannan ganyar jikin tana da dan faɗi gata kuma tana da tsayi a leke a jinkin kuwa muke iya kallon wata fure wannan furen dai kalanta dai kamar bayan ayaba yana tuna mana cewa wannan bishiyar ko kuma wannan shukin ta samu ingantacen wuri mai kyau ida ya kamata ana kula da ita ana bata ruwa kamar yadda ya kamata, wannan furen da kuke gani alamu ko kuma muce shi wannan hoton namu yana nufin kamar buɗewar fure wannan fure ce da kuke gani tun tana ‘yar karama tana girma tana girma har tazo ta fara bude wannan furen wannan furen in ta bude in kun lura akwai wata tsinka a tsakiya wannan tsingar tana nufin it ace asalin irin wannan abun bishiyar zai iya yuhuwa bishiyar kwanda ce a’a bishiyar mangoro ne ko kuma bishiyar ayaba duk fure ne ya fara a jikin wani bishiya yana nuna mana cewa wannan irin a cikin fure take futa ko wace irin kayan marmari ko kuma muce ko wace shuki in ta fara fure tana nuna mana alamun wannan shukin ta kama kuma wannan shukin tana da bukatar yi, yanzu wannan furen tana nuna mana kenan wannan irin ta fara bayyana kafin nan da kwana kadan zaka ga irin tana futa tana futa wannan furen kuma zaka ga ta zube sai wannan asalin wannan irin ko kuma ta mangoro ko ta ayaba ko ta gwanda zaka ga ta fara bayyana kafin kace kwabo shuki ya fara kyau.

Shuki ko kuma muce ayabar siyarwa, kamar yadda muke gani wata mata ne zaune da tulin ayaba a gabanta yana nuna mana cewa wannan gwazo da jajircewar manoma na harkar karkara bayan girbin amfanin gonar su suna tattarawa ne tare da kaiwa kasuwanni domin siyarwa kuɗin da suke amfani suna samu da shi daga haka yana taimakawa wajen kula da iyalansu, biyan kudin makaranta ‘ya’yansu da kuma talafawa tattalin arzikin yankunan su, yana nuna mana mutan karkara sun rike muhimmancin sana’a da kuma ayukan tun kakanni da kakanni su, bugu da kari kuma noma yana tabbatar da wadatar arziki abinci inda iyalai ke cin wanu ɓangare na abin da suka girba sannan su siyar da sauran, haka kuma yana karfafa ko kuma muce yana karfafa dangantaka a cikin al’umma domin ana yawan rabawa dangi abokai raguwar amfanin gona bayan sun cire wanda suke bukata sauran shi ne suke adana shi su tattala shi su sashi a wuri mai kyau ko kuma muce mazubi mai kyau su karkara shi su kawo shi cikin burni saboda su saida su, hakan da suke yi shi yake taimakawa wajen kula da iyalan su dama kansu gaba, ɗaya wannan yana nuna mana cewa shi noma yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum ba sai lallai kayi karatu wani sa’in zaka samu abin da zaka ci ba, shi kanta noma wata karatu ne da Allah yaba wa bawansa yana nufin cewa wannan noman tana taimakawa.

Kamar yadda muke gani wani tafki ne a cikin wata katuwar gona, wannan tafkin daga gani yana nuna mana an mata kunya-kunya ne wannan tafkin ana yi mata ne saboda ayi shuke shi ko kuma muce wannan tafkin yana nuna mana inda ake wannan kiwon wato kiwon kifi na ‘yan kauye shi wannan tafkin ana yenta ne yawanci a cikin waje kamar gona ayi wannan tafkin kamar yadda muka gani a hotunan baya da suka wuce tafkayen kifi da muka gani da mutane a ciki suna kokarin kamawa duk jikinta da taɓo-taɓo to wannan shi ne yake nuna mana tafki kenan shi wannan tafkin yana da bayani kala-kala akan ta ana iya wannan tafkin saboda asa mata kifi a kiwatata kuma ta ɗaya ɓangaren shi wannan tafkin ko kuma in she kunya-kunya shi ma akan iya yi saboda ayi wa shuki ya samu isashen ruwa ya samu sinadarin da zata ginan da shi sannan kuma duk an yaye ciyayi da zai dami wannan shukin, kamar yadda kuke gani akwai wani ɗan tsirai ko kuma muce wani ganye da ya tsira a gefen nan in ka lura a kowane kunya-kunyan akwai wata ganye alamun shuki akai mata zai iya yuhuwa irin wake ne a’a irin rogo ne ko kuma wani shuki daban aka yi, ana yi mata haka ne saboda wannan shukin musamman ma irin wanna kunyan da kaga ni yana iyo zai iya yuhuwa shukin dankalin hausa aka yi ta saboda shi yawanci akan tara mata kasa kafin a shuke ta.

Kamar yadda muke gani wani manomi ne zaune a bakin shagon sa, wannan yana nuna mana manomin cike take a cikin wata bokiti ko muce wata mazubi cike take da tumaturi, kamar yadda muke gani yana nuna alamu wannan manomin yaje ya shuka ko kuma ya girbe wannan tumaturin shi wannan irin tumaturin ruwan ta ne ake matsa ta a kasa bayan nan tana nan da irin ajikin ta in tayi kwana biyu ana bata ruwa in a rani ne zaku diga bata ruwa in kuma lokacin damuna ne ruwan sama ya wadatar bayan nan zakaga ya fara futar da furai kuma ya fara futar da wannan, shukin bayan nan zakaga a jikin furen wannan tumaturin take bayana tumaturi nan zata fara girma a jiki tana girma tana girma har tazo ta fara nuna a jikin ta in ta fara nuna anan ake tsice su ana tara su asasu a cikin mazubi mai kyau, kamar yadda muke gani wannan manomi abin da yayi kenan bayan ya cicciro su ya sasu a mazubi mai kyau ya tsaftace su ya wanke su ya kawo su cikin burni cikin kasuwa don yawanci haka manoma suke yi abun da suka girba shi suke fito da shi kasuwa saboda su siyar su sami kuɗin ciyar da kansu har ma da iyalan su kamar yadda muke gani abun da yake yi yana tsicewa ko muce ware yana banbanta tsakanin manya da kanana yana tsince waɗannan manyan yana sasu a cikin wani mazibi ko bokiti daban sannan yana ware kananan suma yana sasu a cikin wannan mazubi karabin ya sasu a wani mazubin wannan yana nuna mana alamun yadda masu siya akwai masu san manya-manya shi yasa suke ware su wanda kuɗaɗan su kan banbanta da kananan, haka ma kananan akwai masu so wanda zasu siya iya daidan kudinsu da gwargwadon abun da zasu yi.

Mata ce duke a cikin madafanta wanda muke kallo wannan madafan tayi kama da madafan zamani kuma wannan madafan baza a rasa ta ba a cikin burni, kamar yadda muke gani a saman wani tudu muna iya hango wani kwankwanin madara sannan mata ce a duke a kan wani kujera ko kuma mu ce teburi wannan matan ta rike wani sanda abun ko muce murza murza kulli ko murza garau wato shi wannan mata ta dama wannan fulawa wannan fulawan tayi mata kwabi ne da ruwa da abun da take bukata ana sa mata abun da zata dan kumburo ta kara mata laushi saboda ta bada abun da ake nema, ta bata wannan kwabin ne alamun kwabinta da tauri tayi ta tana murza ta tana murza wannan kullun ko kuma muce tana murza wannan garau ɗin saboda ta sarafa shi tayi abun da take so wata kila zata yi wannan fulawan mai jajjagen nama a ciki ta ninke shi ko kuma muce a’a zata yi wani abu ne daban-daban yadda ake yin wannan kayan marmari na zamani ana sa mata nama a ciki wasu ana sa masu dankali a ɗan jajjaga shi ko kuma a ɗan tura shi da kayan lambu wato su tumaturi su attarugu su tattasai asa da su albasa da su mai a tuttura a wuta kafin nan azo a samu a sa a tsakiyar wannan abun, in an yayyaka shi iya daidai yankan da take so sai tasa waɗannan naman a tsakiya ko dankalin ko albasa an tutturasa sai ta murje shi ta soya shi a cikin mai shi wannan yana muhimmanci sosai a jikin dan adam na yau da kullum.

Wani manomi ne duke a cikin gonar sa, kamar yadda muke gani wannan gonarsa tayi kyau saboda yabi ka’idar yadda manomi ya kamata ya bi, na farko dai bayan ya kyara wannan gonar tasa ya gyara ta ya nome ya cire duk ciyayi marasa amfani wanda zasu dami cikin wannan shukin ko kuma su kawo masa cikas a cikin tsiransa ko kuma girmansa, bayan ya share wannan ganar ya zuba mata taki yadda ake so sai yabi wannan ya dinka tona rami, wannan shukin da muke gani ita kanta shukin masara ce bayan ya tona dan karamin rami ko yah aka rami sai ya ɗinga sa wannan irin masara a cikin kowane rami ba a wuce guda biyu-biyu masara kwaya biyu ake sawa a ciki in ka burne ta kamar yadda nake faɗa indai lokacin damuna ne ruwan sama ya wadatar in kuma lokacin rani ne zaka dunga bata ruwa akai-akai shi wannan masaran bata wuce kwana uku mu kayyadai zuwa huɗu ko sati ɗaya zaka ga wannan shukin ta fara fita tana fitar da kanta tsirai, kamar yadda muke gani mutum ya shuka sa yana kula da su tun da har sun fara girma wannan shi masarar tasa bayan suna girma suna girma bai barsu a haka ba yadda kowane ana kara nomar sa ana jire duk wani gurɓatacen ciyawa da zata hana cigaban wannan shukin ko ta kawo masa wani ƙwari da matsala a cikin wannan shukin, shi shuke-shuke yana da amfani sosai a rayuwan mu na yau saboda shi wannan noma ko kuma shuki don shi ne yake kawo mana tattalin arziki a cikin rayuwan mu ta ƙauyuka har ma da burni.

Hoton nan da na ayyana mana wata kyayyawa ko kuma al’ada yake gudana a cikin gargajiya inda ko kuma a cikin ƙauyuka, mace take tsatsarawa ko kuma take girki ma iyalanta, wannan yana nuna mana wata mata ne zaune akan dogor kujera a cikin dafadukan ta ko kuma muce madafa da yake waje kusa da gefenta kuma akwai ɗan wani kwano ko kuma muce wata roba cike yake da kaya da alama ce tana aiki mai yawa da take yi wata kila ta gama wanki ko kuma tana shirin yi ko kuma ta hau girki a gabanta akwai murhun itace murhu na gargajiya wanda aka yi ta da kasa ko taɓo kamar yadda muke gani ta can gefen ana iya ganin Kwando ga wata gefen ta wani labule ce kamar tsunma aka yi ta, da hannunta kuwa wa akan shi wannan murhun tukunya ce a kanta na gargajiya dake kan wuta tana rike da murciya wato itace kenan tana gauraye wannan semobita da kwazo tana tabbatar da cewa ya dafu yadda ya kamata a fuskanta ana iya ganin ta cikin anashuwa tana cin daɗi girkin da take yi domin ma iyalin ta samo musu abincin da zasu ci, wannan yana nuna mana yadda matar mu ke bayar da gudunmuwa a cikin iyali suna hidimantuwa da kauna da kulawa suna tabbatar cewa sun bada isashen abinci da kuma iyalansu kamar yadda suka kamata hakan kuma yana nuna mana cewa al’adun mu na gargajiya yana da amfani sosai inda gargajiya amfani da murhu da tukunya na gargajiya yake da muhimmanci wajen dafa abinci mai daɗi da kamshi wannan al’ada ce da aka gada tun kakanni da kakanni kuma har yanzu tana da daraja a wajen mutanan mu da yawa.

Kamar yadda muke gani mat ace ta bayyana a tsakiyar taron jama’a wato raba abincin gargajiya wa mutanan unguwa da abokan arziki, kamar yadda muke gani mata ne a tsaye hannunta kuma rike yake da butan shayi ga maza in an kirka maza sun kai mutum bakwai ko shida suna zaune ne kowane da kofuna a hannun sa a kan wannan teburin akwai wani ko muce wannan ganyan ban a kowane bishiya bane sai ganyan ayaba akai ta shinfiɗa tasa wannan farantin akai akan wannan farantin muna iya kalon burodi akai waɗannan mutanan ko kuma muce mutanan karkara mafi yawanci abun karyan da suke amfani da shi kenan a cikin karkara sukan dafa shayi kuma da alamun wannan shayin da muke gani shay ice mai cike da madara tana zuba ma kowane a cikin mazuba ko a cikin kofin sag a kuma wani faranti cike suke da burodi wannan burodin kowa za a mika masa ya ci, al’adun mutanan ƙauye suna matukar san wannan burodin suna amfani da shi wajen Karin kumallo na safe a cikin ƙauyuka waɗannan mutanan unguwa ne masu mazauni ko kuma ince masu zaman abokanai akan tara irin taro haka na musamman saboda a ciyar dasu a basu Karin kumallo ayi hira ayi raha koma ya waste ya koma inda ya dawo mutanan karkara sun san yadda ya kamata da yadda zasu yi mu’amala ko kuma suyi hulɗa da mutanan da suke tare da su wannan yana kara kusanci sosai tsakanin su da makusanta ko kuma ince maƙotan su.

Yabiyan abinci ga iyali, mat ace zaune akan wata tabarma kan wannan tabarman kuwa ana iya kallan yara akai su huɗu ta gefenta kuwa akwai wata ‘yar budurwa mace a zaune a wajen, wannan yana nuna mana alamun matace rike da hannun ta hannun nata kuma rike da hannun ta wanda yake rike da butan shayi wannan na gaya muku a irin hoton baya da ta gabata ko kuma ta wuce wannan abincin ko kuma muce wannan Karin kumallon anfi yawaita amfani da ita ne a cikin karkara har ma da burnuka, kamar yadda kuke gani matace ta ɗauka ture wannan turan zamu iya cewa ko kuma a wani mazubi dauke take sanye take da kowane da kofuna a kanta bayan kuna iya kallon kofunan ta dafa wannan shi shayin nan ta bi kowane kofi zuwa kofi tana zuba mashi wannan shayin a ciki daga kefanta kuwa yana iya hango shi ma wani wani abun mazubawa ko muce mazubi ɗauke take da nahura wanda zai yi buradin ne ko kuma kayan karya ko karin kumallo na wannan ƙauyen, kamar yadda muke gani ƙauye ce dai tana tare da kefanta a karkashin bishiya suke zaune suna karyawa ne suna samar abinci da iyalinta kayan abun da zasu ci su don ya kara lafiyar su, matan karkara suna da matukar kwazo sannan da kokari wajen samun ma kansu da kuma magidantar su abun karya ko kuma abun da zasu ci, waɗannan ɗabi’an ko kuma muce wannan halin ya tasone ko kuma muce sun gada ne daga uwa da kakanni.

Ƙwayan kunkuru a muhalin ta, kamar yadda muke gani zamu iya cewa dodon koɗi ko kuma ƙwayan kunkuru a muhalinta ita wannan abun ta fi iya futa ne wa waje mai tsafta kama daga kasa har zuwa cikin ruwa, ruwa ma kala-kala ce akwai ruwa mai gishiri akwai kuma ruwa wanda a tsaftace take shi wannan muce dodon koɗin ko kuma ƙwayan kunkuru ana samunta ne yawanci a dazuka ko kuma bakin ruwa ko kuma inda dai ba datti suka fi zama a ciki, amfanin ta shi ne tana kara tana zama abincin dabbobi a wasu wazaje har iya dafa su a ci ana yi, shi wannan dodon koɗin yana taimakawa wajen rage duk wani ciyayi ko kuma wani abu ya fiye zama a waje inda yake da danshi saboda a nan yake samun abincin say a saba dumi duk abun da yake so ya samu a wannan wajen sannan shi wannan kwayan kunkuru ana iya samunta ne a wajaje inda ba kazanta sun fiye zama a cikin wannan gidan nasu suna da katon suna da katon baya a jikin su a cikin wannan abun zaka ganshi da damshi-damshi alamun kamar ruwa ne a cikin ta, ta kan iya futa saboda ta samu abun da zata ci, takan futar da kanta ne ta tsinta abun da zata iya tsinta kai tafiya take yi kamar mahauniya tafiyanta a hankali a hankali take yi idan ta samu zata tsinta abun da zata tsinta ta ci daga kuma taji motsi ko taga alamar za a zo a kamata zaka ga ta mai da kanta ciki da wuri-wuri cikin wannan kokan ko kuma cikin wannan bayan nata, wannan kokon yana zama kariya a garesu kuma yana da amfani matuka ga mutane.

Kamar yadda muke gani wani tafki ne cike yake da ƙwayan kunkuru ko kuma mu ce dodon koɗi, wannan dama kamar yadda na faɗa muku a baya takan rayuwa ne a cikin ruwa mai tsafta ko kuma kasa kamar yadda muke gani a nan tana cikin ruwa ce kuma wannan ruwan kwaɓe take da taɓo suna tsayawa a ciinta sun fi son waje mai sanyi saboda yana taimaka masu yana kara musu lafiya a jiki, sukan amfani ne in sun fita da cikin wannan ruwan su bi cikin kasa sukan amfani ne da wannan yahun nasu shi ko yauki yakan taimaka masu wajen tafiya suna tafiya suna tsuntar abun da suke tsunta, shi wannan ƙwayan kunkuru ko kuma dodon koɗi takan ci abinci kamai ciyayi ko ƙwari ko wani abubuwa da ta samu na ci a cikin gonar tana taimakawa da yawa ta wajen amfanin gona sannan bata da wani mummunar hatsari, a wani wajaje ko kuma wani kasashe can-can dama har turawa suna cin shi wannan ƙwayan kunkurun ko muce dodon koɗi bayan sun tuge ta a cikin wannan katuwan gidan nata, ita wannan katuwar gidan takan kare ta duk wani abu da zai zo ko kuma zai far mata da zai zo ya far mata takan amfani dashi ne ko abu da zai cuce ta ko kuma wannan ruwan kar ya fice a cikin wannan gidan nashi takan toshe bakin ramin saboda bata wasa da abun da zai futa ya kawo mata illa ga rayuwan ta, shi wannan dodon koɗi bata da wata illa gad an adam takan taimakawa kuma wajen taimakawa cikin gona da kawata su, sannan ita bata da wani illa tana da amfani sosai a wajaje da dama musamman ma a ƙauyuka har ma da zuwa birnin.